Paɣa n do o shitoɣu ni ka la ka wuɣi o nuu ka gbubi foon sabinli ka yɛ liiga ka di ŋmani zaɣ ʒiɛ laasabu ka chinchina bɛ o shitoɣu maa puuni zaɣ dozim biɛni ka zaɣ tankpaɣu biɛni

Niɛma kohabu shee namda nim mini chinchina namda nim maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka chinchin vakaɣali su roba ni n do gbunni ka chinchin ʒiɛhi pa roba vakaɣali maa zuɣu di sula roba nim ni ka chinchin dozim su roba ni pa n baɣa namda nim maa ka di miri tani piɛlli

Doo n za Shitɔɣu du noli ni o yiɛla liiga ka di gabi zaɣi zɛɛ ka yiɛ zaɣi dozim n niŋ gbunni ka zaŋ zaɣi dozim n pa o bɔɣu zuɣu o gbubi la baaji zɛɛ ka piri namda ʒɛɛ ka koliba tam gban bili ni ka gban bili maa yɛ zaɣi zɛɛ ka koliba tam gban bili ni .

paɣiba n-kuriya n-chari shinkaafa ka zaŋ takayua pili bɛ zuɣu ka kur' waɣinli za di ni ka paɣa so kuriya o sɔla chinchini ni liiga ka zaŋ takayua pili ka ŋumbala zaya o bi pili takayua o pilila bɔb' piɛlli ka sagbana ko n-gili ba

Niraba n bɛ galamsee boɣali ni so ʒɛ dinni ka yɛ liiga vakaɣali ka dalibili ʒɛ o tooni ka so ʒɛ o nyaangi ka gbubi bini do so tam kunkun zuɣu n yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli tihi bɛ dinni ko biɛri bɛ dinni ka paipu nim biɛni

Loori karili n niŋ sarati baɣa palli niraba ata ʒɛ loori maa tooni yino dabimi ka niraba ayi ʒɛya so ʒi moto zuɣu ʒɛ o tooni ka so mii ba moto gari loori maa nyaanga loori bihi ʒɛ dinni mɔri bɛ palli maa nɔli

Paɣaba mini dabba n laɣam bu ko biɛɣu ni n yaari bayaɣati paɣa so yaai tankpaɣu yurina ka paɣa so gbubi ŋmani n toori kom niŋdi gbambili puuni ka so tam zuɣusaa ka so chinchin ka yɛ liiga ka tihi ʒɛ bi ni bɛ shɛli polo maa ka ŋmani tam boɣati zuɣu ka paɣa so yɛ liiga ʒiɛ ka gbubi ŋmani ka gbambili ʒɛ o luɣuli zuɣu

Palli yaɣali ka sarati niŋ ka loori karili gariti dinni ka pili bini ka di nyɛ zaɣ buluu ka pali maandibi zaŋ bin ʒiɛ zali palli maa nangbani kpaŋa ka zoli ʒɛ dinni ka niraba ayi ʒɛ n miri loori piɛli shɛli ka di na bi saɣam

Paɣa n ʒi niɛma chɛna ka di bɛ tahapoŋ ni birash biɛni ka kpama biɛni ka o zaŋ laŋ n pilli tahapoŋ maa nyɛla zaɣ piɛlli ka gbubi baskɛt o nuuni ka laɣari bɛ o nuuni ka baskɛt maa tamya ka o za n miri taabo taabo maa nyɛla zaɣ giriin ka tihi bɛ dinni

Paɣaba n bɛ kuligi noli ka zahama bɛ dinni ka paɣa so gbubi zaham ka di bɛ gbambili puuni ka o yɛ liiga dozim ka bob bobi chichɛla ka sagbana piɛlli ko n giliba ka zoli bɛ di nyaanga ka zahama bɛ gbambihi ka paɣaba ʒɛ di gbuni ka paɣa so ʒɛya ka koɣa o boɣu

Paɣaba n bɛ diɛma diɛmbu shee paɣa so yɛla liiga ʒiɛ ka bob bin maŋli ka do so ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik maa maik nyɛla zaɣ buluu ka paɣa so ʒɛya n yɛ chinchin liiga ni o deei Anfooni ŋo duu maa puuni zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ buluu biɛni

Zuɣu boɣali ni ka loori nim ʒɛya loori maa zaɣ yɛlo biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ ʒiɛ maa puuni tankpaɣu bɛ ni n nyɛ boɣali di ŋmanila stɛbs laasabu ka tihi bɛ dinni shee

Silmiin paɣa mini bihi bidib bili yino ʒɛla o tooni ka zaŋ o nuhi ayi kpa o noli polo bi ʒɛmi tabi dikpuni dikpuni maa peentila zaɣ sabinli woya nim bɛ dinni ka bi pahi niɛma pa silmiin paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka zaɣ sabila koɣali di boɣari ni mini di nyingoli ni ka o kpa ninkpari sabinli

Bomma shee paɣisaribila so n zi tooni n zaŋ piɛɣu n tam o naba zuɣu ka yiɛ liiga zɛɛ ka so mukuri sabinli aka zaŋ baŋa n piri o nuuni ka piɛɣu tamiya ka bini kaɣisira bɛ dini bini kaɣisira maa mi yɛla bini kom salo maa yɛanga loori zɛ mi loori maa nangbani kɔɣila kɔɣila yɛla bankom ka kpalaŋ yɛlo tab bi li.

Niraba n bɛ bi bohambu duu shee ka bi madam ʒɛ zuɣusaa n wuhuriba bin sabinli ka gbubi murigu tiriti ba labtop nim tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka kuɣusi maa nyɛ zaɣ piɛla ka zaɣ sabila koɣali di luɣu li maa zuɣu

Salo n bɛ kom ni niraba ayi biɛla ŋarim ni so ʒila tooni ka so ʒi o nyaanga ka bi yɛ liiga ka so chinchini ka lihiri o nudirigu niraba ata shab gba ʒila dinni piɛɣu tamla bi gba tooni ka tihi bɛ dinni

Bipuɣungi n ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa mii nyɛla zaɣ vakaɣali o duu puuni ka zaŋ labtop n tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka kolba tamya ka bini bɛ di puuni ka gilaas nim bɛ di puuni loori nim bɛ sambani maa puuni o yɛla neen sabila ka ga wooch

Naa mini o niraba n ʒiya naa maa zuɣusaa katawiya n bɛ dinni so n gbubili katawiya maa mii nyɛla zaɣ ʒiɛ ka naa maa piri bansi ka gobi chinchini ka so ʒi o nudirigu zuɣu dilan maa pilila zipiligu ka gbubi suwa ka do so ʒi tooni na ka yɛ liiga piɛlli ʒi kuɣu tankpaɣu zuɣu

Paɣaba n chɛni soli zuɣu ka kpabi bihi ka yino tuhuriba soli o ʒila kpalaŋa ka paɣa so kpabi bia ka yɛ liiga dozim ka gbubi anbirala o ʒila kpalaŋa paɣa n nyɛ ŋun kpabi bia ka bi ʒi binshaɣu ka gbubi kpalaŋ o nuuni ka mɔri bɛ dinni ka tihi saya

Bihi n ʒi kuɣu zuɣu dundoŋni ka biyino ʒi dinni o bi yɛ liiga ka so mokuru sabinli ka gbubi bia ka bia maa yɛ liiga piʋlli ka pini kolikoli ka so ʒi o nyaanga ka zaŋ o zuɣu fi o pirila namda dozim ka gaɣa dozim ʒʋ bi nyaanŋa ka di tab dikpuni

Salo m be daani ka paɣa sheba kanna yino maa yela liiga ʒee ka yino maa yela zaɣa piɛli ka buluu be di gbinni bɛ luɣuli zuɣu salo n ʒi dinn kohari bindirigu ka bɛ kpahi pata niriba ayi ʒi bɛ zuɣusaa ka so yi zuɣusaa polo kanna o ʒila ŋmani ka so mee gba ʒia ka ye liiga piɛllika bɛ be dinni kohari bɛ bindira.

Bi puɣinsi ayi n zɛya yino loori la o kpee maa ka yiɛ liiga piɛlli so mukuri sabinli ka bini piɛlla gabi dini ka so za bi yɛanga ka yli za ni ka bi so zɛ doo maa yɛanga ka bi puɣin yino maa zaŋ afi n tim o kpee maa zuɣu ni o pun o.

Bia n zɛ solini n gbubi dala o yiɛla liiga piɛlli ka dala maa noli ni kɔɣili zaɣi sabinli mini zaɣi zɛɛ ka paɣa so zɛ o yɛanga o yiɛla chinchini liiga ka nidi Ɛ o yɛanga yiɛ liiga ka di ŋmani miliki kala ka o ka bipuɣin bila zi o yɛanga ka Kpabi bia.

Paɣiba n zi kom n chɛna ka ti kuuni za bi luɣuli zuɣu ka zoli zɛ bi tooni ka paɣi so zi ma lihiri na ka gbubi gaɣi dozim o nuzaa zuɣu maa zuɣu paɣa so tabi o shɛɛ zaya ka so piri baŋsi o nuu 6ka yiɛ liiga vakahali n chɛna.

Doo mini o bihi n ʒiya ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bindira tamya ka o bia zaŋdi bindirigu n niŋdi o nolini doo maa kpala ninkpara ka deeri bindirigu maa ka pileet tamya ka bindira bɛ di puuni diriti biɛni ka paanu nim gba biɛni